Anamai naana baba anokurudzirwa maningi kuti aendese zvana zvavo zvitootori zvisat zvatanga fundo yekutanga kuzvikora zvefundo yaana adoodori. Kuti zvoofundiswa kunyora mabizo avo nekugarisana neantu zvakati mhoryo.

Vana vatotori vasati vatanga kuenda kuzvikora zvefundo yekutanga, vanokurudzirwa maningi kuti vatange kuenda kuzvikora zvavo, zveana atotori, kwavanenge veifunda maningi ngekuona mifananidzo nekuemba.

Vafundi vefundo yeana adodori vasati vatanga kuenda kuzvikora zvefundo yekutanga vanokurudzirwa maningi kuti vafundiswe ngeantu anenge ane rudo veifundiswe kugara zvakanaka mimiganga

Vafundi vefungo yeana adodori vasati vatanga kuenda kuzvikora zvefundo yekutanga vanokurudzirwa maningi kuti vafunde pakurutu ngekuona ngekuemba veifundiswa nemufundisi une rudo kwemene.

Vafundi vefundo yekutanga nevafundi vefundo yechipiri vanokurudzirwa maningi kuti vaenda kuzvikora kwavovo vabafunde ngesimba veigwinyisira yaamho kuti ramangwani rinasirike.

Vafundi vefundo yekutanga, nevafundi vefundo yechipiri, vanokurudzirwa maningi kuti vaende koofunda kuzvikora zvinenge zvine ruzhowa, wakatenderedza chikora cheshe, kuitira kuti vasabiwa ngemagandanga nekutiza vechiende kooita musikaizwa.

Vafundi vefundo yekutanga vanokurudzirwa maniingi kuti vatengerwe mabhuku ekuerenga kuzvikora kwavoyo. Mabhukuvo anofanakunga akavanda mifananidzo nekuti vantuvo ava vanofunda maningi, nekuona nekuemba.

Vafundi vefundo yekutanga nevafundi vefundo yeana adodori vasati vatanga kufunda vanokurudzirwa maningi kuti vafundiswewo zvifundo zvemakombiyuta kuti vakure vari vantu vakangwara.

Asharuka emiganga neakuru ezvikora anokurudzirwa maningi kuti vaake zvikora zvakati mhoryo. Vatengezve nekunasirisa zvigaro nematebhura kuti ana abharire pakahlamburika.

Vafundi vefundo yekutanga nevafundi vefundo yeana adoodori asati atanga fundo yekutanga vanofunda maningi ngekuona ngekuemba .afundisi anokurudzirwa kubhara mifananidzo yonamira kumadziro embatso dzekufundira.

Vabereki vanokurudzirwa maningi kuti vatengere vafundi vefundo yekutanga nevafundi vefundo yechipiri hembe dzechikora nemagwada kuti vafundi vafunde veidakara veishenya ramangwani reinasirwa.

Kuvakuru vezvikora nevakuru vemiganga vanokurudzirwa maningi kuti vatengere nekunasirise zvigaro nematebhura kuzvikora zvefundo yekutanga kuitira kuti ana abharire pakahlamburika.

Hurumende ne akuru emiganga anokurudzirwa maningi kuti vaake zvikora zvakawanda zve fundo yekutanga ne zvefundo yechipiri kuti ana echikora asahamba mi mango mikurutu kuenda ku zvikora kofunda.

Kuzvikora zvefundo yekutanga akuru emiganga nevakuru vezvikora nevabereki anokurudzirwa maningi kuti abatane anasirisenzvigaro nematebura zvekuti ana abharire pakahlamburika.

Vafundi vefundo yekutanga nevafundi vefundo yeana adodori vanofunda maningi ngekuningira, vafundisi vanokurudzirwa maningi kuti vanasire mifananidzo yekunamire kumadziro.

Hurumende neakuru ezvikora neakuru emiganga anokurudzirwa maningi kuti abatane atenge mabhuku ekuerenga nezvigaro zvekuerenga kuti ana afunde zvakahlamburika.

Vafundi vefundo yekutanga sezvo vachiri vana vadodori vanobakudzwa maningi kufundiswa tsika nemagariro vanofanirwa hee kufundiswa kuchengetedza miganga yavo yavanogara yakati weke kuchena.

Vafundi vefundo yekutanga vanokurudzirwa maningi kuti vatengerwe hembe dzechikora ndiana mai nana baba avo ne magwada echikora akanaka kuti vafunde eidakara nekushenya ramangwana reinasirwa.

Vafundi vefundo yekutanga nevafundi vefundo yechipiri vanokurudzirwa maningi kuti pevanenge veierenga zvemabhuku kudaro, vatambehe mitambo yakaita sekurumba kutomuka nekujaha kugwinyisa mishuna nemakodo avo.

Ndau dzinofundira afundi efundo yekutanga dzinokurudzirwa maningi kuti dzinge dziri ndau dzakabaachena kwemene kuti pasakonzerwa mikhuhlani yakaita sekorera inobata antu eshe akuru neadoodori.

Vafundi vefundo yechipiri nevafundi vefundo yepadera-dera vanokurudzirwa maningi kuti kana vaenda kuzvikora kwavoyo vambaagwinyisira yamho kunyanya kugwinyisira pazvifundo zvenyara zvakaita sekusona hembe.

Vafundi vefundo yechipiri nevafundi vefundo yepadera dera vanokurudzirwa maningi kuti vatsamwirire nekugwinyisira kwemene mumabasa enyara akaita sekunasira motokari nekunama simbi.

Vafundi vefundo yekutanga nevafundi vefundo yepadera-dera. Vanobakurudzirwa kwemene kuti vagwinyisire ngemabasa enyara. Mabasa enyara akaita sekuruka vhudzi, kugera vhudzi zvakadaroko.

Vafundi vefundo yechipiri nevafundi vefundo yepadera-dera vanokurudzirwa maningi kuti vagwinyisire yaamho ngemabasa enyara kuitira kuti ramangwani rinasirwe, ramangwani rijeke ribapenya kwemene.

Vafundi vefundo yechipiri nevafundi vefundo yepadera-dera vanokurudzirwa maningi kuti vagwinyisire ngezvifundo zvakaita sekubaya-baya makombiyuta zvakadaroko kuita kuti ramangwani rinasirike.

Vafundi vefundo yekutanga, vefundo yechipiri nevafindi vefundo yederedera vanokurudzirwa maningi kuti vagwinyisire maningi zvifundo zvenyara kuti ramangwana rinasirike.

Vafundi vefundo yechipiri nevafundi vefundo vepadera dera vanobakurudzirwa kwemene kuti vagwinyisire yaamho nemabasa enyara mabasa enyara akaita sekuwaka mbatso nekuwaka matenga embatso.

Vafundi vefundo yechipiri nevafundi vefundo yepaderadera, vanokurudzigwa maningi kuti vagwinisire ngezvifundo zve "Science" kuitira kuti vazoitawo madhokodheya nanamugodi veyirapa nokubetserana.

Vafundi vefundo yekutanga vafundi vefundo yechipiri nevafundi vefundo yepadera-dera. Vanokurudzirwa maningi kuti vagwinyisirwe ngezvirundo zvavo zvenyara zvakaita sekutsetsa mbuti kutsetsa simbi nekunama simbi zvakadaroko.

Vafundi vefundi yekutanga nevafundi vefundo yechipiri nevafundi vefundo yepadera vanokurudzirwa maningi kuti vagwinyisire yaamho nezvifundo zvesainzi kuitira kuti vazoitao madhokodheya nana mukoti.

Vafundi vefundo yokutanga, vafundi vefundo yechipiri nevafundi vefundo vefundo yepadera dera vanokurudzirwa kuti varye zvikafu zvine utano kuti vakure vakati gwindiri.

Vafundi kuzvikora zvefundo yechipiri nezvikora zvefundo yepadera dera vanokurudzirwa maningi kuti vagwinyisire nhemabasa enyara akaita sekubikabika tuzvikafu tunonaka.

Vafundi vefundo yekutanga, nevafundi vefundo yechipiri, nevafundi vefundo yepaderadera vanokurudzirwa maningi kuti vafundire zvakaita sekuchengeta zvifuyo, sezvakaita semombe nehuku.

Vafundi vefundo yechipiri nevafundi vefundo yepadera dera vanokurudzirwa maningi kuti kuzvikora kwavoyo vabagwinyisire ngezvifundo zvenyara zvifundo zvakaita sekupisira simba sekunasira mishina.

Vafundi vefundo yechipiri nevafundi vefundo yepadera-dera vanokurudzirwa maningi kuti vatsamwirire yaamho ngezvifundo zvenyara. Zvifundo zvakaita sekusona madhende, kunasira motikari, zvakadaroko.

Vafundi vefundo yechipiri nevafundi vefundo vepadera dera vanokurudzirwa maningi kuti vagwinyisire ngezvifundo zvesainzi kuti vanokwanisawo kuita mishando yakaita sekunasira mbatso.

Vafundi vefundo yekutanga nevafundi vefundo yechipiri nevafundi vefundo yepadera vanokuridzirwa maningi kuti kana vaenda kuzvikora kwavo vaimbano gwinyisire maningi ngezvifundo zvesainzi nemakombuyuta nekutsvake fundo padande mutande.

Vafundi ve fundo ye chipiri ne vafundi ve fundo yepa dera dera vano bai kurudzirwa maningi kuti va gwinyisire yamho ngezvi fundo zvawo zve nyara zvakaita se zvifundo zveku tsetsa mbuti ku tsetsa simbi neku nama simbi.

Ndau dzeshe miganga yeshe nyika yeshe tenderere, dzinokurudzirwa maningi kuti dzinge dzine zvikora zvefundo yekutanga nezvikora zvefundo yechipiri. Kuti ana echikora asahamba mumango mukurutu koenda kofunda.

Vafundi zvefundo yekutanga nevafundi vefundo yechipiri vanokurudzirwa maningi kuti vatengerwe hembe dzechikora. Kana vari vasikana vatengerwe zviketi zvakareba kuti vasazoshaishira vafundisi.

Vafundi vefunda yechipiri nevafudi vefundo yekutanga vanokurudzirwa maningi kuti vatengerwe hembe dzechikora dzakareba nemagwada echikora akanaka kuti vafunde veidakara veisheka.

Zvikora zvefundo yokutanga mezvikora zvefundo yechipiri zvinokurudzirwa maningi kuti zvinge zvine ruzhowa unokomberedza zvikorazvo kuitira kuti ana echikora asatiza eienda koita misikanzwa kubanze.

Ana mai nana baba anokurudzirwa maningi kuti atengere afundi awo efundi yekutanga neafundi awo efundo yechipiri hembe dzechikora nemagwada kuti ana afunde eidakara eishenya kuti ramangwana rinasirwe.

Vafundi vefundo yechipiri nevafundi vefundo yepadera dera vanokurudzirwa maningi kuti kana vaenda kuzvikora kwavoyo vabaagwinyisire nekushanda nesimba vasiyane zvekuvhevhana nezvekuita zvekudanana.

Vafundi vefundo yechipiri nevafundi vefundo yekutanga. Vanokurudzirwa maningi kuti vatengerwe hembe dzechikora dzakareba nemagwada echikora emene. Kuitira kuti vafunde zvakanaka vasikatonhorwi veidakara.

Zvikora zvefundo yekutanga nezvikora zvefundo yechipiri zvinokurudzirwa maningi kuti zvinge zvakakomberedzwa ngeruzhova kuti vana vechikora vasatiza veiyenda koita misikaizwa kubanze kwezvikora.

Zvikora zve fundo yekutanga ne zvikora zve fundo ye chipiri zvino kurudzirwa maningi kuti zvinge zvine ruzhowa rwaka vhara chikora cho kuitira kuti ana echikora asa tiza eyi ende kanyi ana echikora asa batwa zve ne magandanga.

Vafundi vefundo yechipiri nevafundi vefundo yekutanga vanobaakurudzirwa maningi kuti kana vaenda kuchikora kwavoyo koofunda vabaagwinyisire kwemene kutsamwirira veifunda kunasira ramangwani.

Muzvikora zvefundo yekutanga nezvikora zvefundo yechipiri zvinokurudzirwa maningi kuti dzinge dziri mundau dzakakomberedzwa neruzhowa kuti ana echikora asatiza chikora eienda koita misikanzwa kubva kubanze.

Vafundi vefundo yechipiri vanokurudzirwa maningi kuti kuzvikora kwavo yoo vagariswe pashi veibhuyiwa navo ndiana mudzidzisi maererano nezveutano wepabonde nezveutano wekubara nekuzezana.

Vafundi vefundo yechipiri, vafundi vefundo yepadera dera nevafundi vefundo yekutanga vanokurudzirwa kwemene kuti vagwinyisire ngemabasa enyara akaita sekuchengeta mbudzi nekuchengeta huku.

Zvikora zvifundo yekutanga nezvikora zvefundo yechipiri zvinokurudzirwa maningi kuti zvinge zviine ruzhowa kuitira kuti ana echikora asatiza chikora eienda koita misiyaizwa kubanze nekobhema mitoriro.

Vabereki neakuru nezvikora anofanirwa maningi kukoshesa kutengera ana ezvikora hembe dzechikora nemagwada kuti ana afunde asikatonhorwi eidakara eishenya kunasire ramangwani.

Kuzvikora zvefundo yekutanga nezvikora zvefundo yepadera nezvefundo yechipiri .Akuru ezvikora neakuru emiganga anokurudzwa maningi kuti abatane kuti zvikorazvo zvitengerwe mabhazi ekuti ana ahambise .

Vafundi vefundo yechipiri nevafundi vefundo yepadera dera vanokurudzirwa maningi kuti vachengetedze ndau dzavo dzekugara dzakachena kuti pasakonzerwa zvirwere zvakati kuti.

Kuzvikora zvefundo yepadera-dera, zveantu anenge eifunda kuti apuwe zvitupa zvepadera, zvinotarisirwawo maningi kuti zvinge zviri zvikora zvakabaachena kwemene, sezvo zveifundwawo ngeantu anenge aine pfungwa dzinodhonza

Kuzvikora zvefundo yepadera dera zvinokurudzirwa maningi kuti zvinge zvine mbatso inogara mabhuku nemakombiyuta. Vafundi vanokurudzirwawo kuti vamboendeyo vembobaya baya veitsvage fundo padande mutande.

Vafundi vefundo yepadera dera vanenge veifunda kuti vapuwe zvitupa zvefundo yepadera vanokurudzirwa maningi kuti kana vaenda kuzvikora kwavoyo vabaa gwinyisire nekushanda ngesimba reshe.

Vafundi vefundo yepadera dera vanenge veifunda kuti vapuwe zvitupa zvefundo yepadera vanokurudzirwa kakurutu kuti kana vafungabkuita zvebonde vashandise bepa Rebutiro kudziirira matenda akaita seshura matongo.

Kuzvikora zvefundo yepadera-dera zvaantu anenge eifunda kuti apuve zvitupa zvefundo yepadera-dera. Afundi anokurudzirwa maningi kuti asiyane nekuita bonde peshe-peshe. Kana afunga kuita bonde ngaite bonde rakaputirwa.

Vafundi vefundo yepadera dera vanenge veifunda kuti vapuwe zvitupa zvefundo yepadera dera vanokurudzirwa maningi kuti kqna vaenda kuzvikora kwavoyo ngqvaziye chihambirevasiyane nekuita bonde peshe peshe zvinozokonzera matenda.

Vafundi vefundo yepaderadera vanenge veifunda kuti vapuwe zvitupa zvefundo yepadera vanokurudzirwa maningi kuti vagwinyisire yaampho ngezvifundo zvavo variyo kuzvikora kwavoyo.

Vafundi vefundo yepadera dera vanokurudzirwa maningi kuti vagwinyisire ngezvifundo zvavo vari kuchikorayo kuitira kuti ramangwani rinasirike pavanenge veizoda kuita mishando yavoyo.

Zvikora zve fundo yepa dera dera zvinokurudzirwa maningi kuti akuru ezvikora zvo aake mbatso dzikurutu dzinenge dzeigara mabhuku eku erenga kuti ana echikoro anonga eida kuerenga ayende kona iyoyo veinokora fundo kuti ra mangwani rinasirwe.

Vafundi ve fundo yepa dera dera vanenga veyi funda kuti vapuwe zvitupa zve fundo yepa dera dera vano kurudzirwa maningi kuti va gwinyisire yamho nge zvifundo zvavo vari kuzvikora vasiyane maningi neku dakarire bonde kuti vasa batwa ne matenda.

Vafundi vefundo yepadera dera vanenge veifunda kuti vapuwe zvitupa zvavo zvefundo yepadera, vanokurudzirwa maningi kuti kana vaenda kuzvikora kwavoyo vabagwinyisire nekutsamwirira wemen pazvifundo zvavo kunasira ramangwani.

Kuzvikora zvegundo yepadera dera afundi anokurudzirwa maningi kuti aenda kuzvikora kwawoyo vabagwinyisire kwemene veifunda veishanda ngesimba reshe kunasira ramangwani.

Kuzvikora zvefundo yepadera dera zveanthu anenge eifunda kuti apuwe zvitupa zvefundo uepadera dera kunokurudzirwa maningi kuti kuiswe mabepa ebutiro kuti anthu asaite bonde risina kubutirwaba.

Vafundi vefundo yepadera dera vanenge veifunda kuti vapiwe zvitupa zvefundo yepadera vanokuridzirwa maningi kuti kana vaenda kuzvikora kwavoyo vabagwinyisire kwemene kuitira kuti ramangwane rinasirike.

Vafundi vefundo yepadera dera vanenge veifunda kuti vapuwe zvitupa zvefundo yepadera . Vanokurudzirwa maningi kuti vadakarire kwemene kutsvaka fundo dzawo padandemutande veishandisa makombiyuta nezvivhiti vhiti.

Vafundi ve fundo yepa dera dera vanenge veyi funda kuti vapuwe zvitupa zvefundo yepa dera vano kurudzirwa maningi kuti sezvo vari vantu vakuru vaenda ku zvikora kwavoyo vanofanira kubai tsamwirira kwemene kunase ra mangwani.

Kuzvikora zvefundo yepadera dera zveantu anenge eiende kofunda kuti apuwe zvitupa zvepadera afundi anokurudzirwawo maningi kuti atambe mitambo yakaita semabhora kurumba kuthomuka zvakadaroko kuti varambe mwiri yakati gwindiri.

Vafundi vefundo yepadera dera vanenge veifunda kuti vapuwe zvitupa zvefundo yepadera vanobakurudzirwa kwemene kuti kana vaenda kuzvikora kwavoyo vagwinyise nekutsamwirira pazvifundo zvavo.

Vafundi vefundo yepadera-dera vanonge veifunda kuti vapuwe zvithupa zvefundo yepadera-dera, vanobaakurudzirwa maningi kuyibkana vaenda muzvikora kwavoyo, vanginyisire ngezvifundo zvavo, veiendawo kooerenga mabhuku, kumbatso inogara mabhuku pazvikorapo.

Kuzvikora zvefundo zvepadera-dera vafundi anokurudzirwa kakurutu kuti kana vaenda kuzvikora kwavoyo vabaaende koogwinyisira nekutsamwirira kwemene pazvifundo zvavo kunasira ramangwani.

Kuzvikora zvefundo yepaderadera vafundi vanokurudzirwa maningi kuti kana vaenda kuzvikora kwawoyo vabaagwinyisire kwemene nekutsamwirira pazvifundozvawozvo kuti ramangwani rinasirwe.

Vafundi vefundo yepaderadera vanenge veifunda kuti vapuwe zvitupa zvefundo yepadera vanokurudzirwa kwemene kuti kana vaenda kuzvikora kwawoyo vabaagwinyisire ngezvifundo zvesayenzi kunyanya kuti vazoitewo madhokodheya nanamukoti.